Awa nazomona na sane biloko ya kolia eza lokola soso balambi batumbaki na fule batie baingrede ya kitoko, mpenza nazomona eza na tomate na matungulu na mwa sosi

esika sali te ezali na mabele wana pene zamba ezali na banzete na matiti eboti ebele

elenge mobali ya vandi na se azali esika moko na mwana ya mwasi bazoseka basali bango suki kitoko mobali alati sengele na coupe mwana a mwasi alati elamba ya molai eza na maboko mokuse mosusu kati eza na maboko milai

bana ya kelasi mibali na basi batelemi esika moko bazolanda molakisi azomonana te balati bilamba ya kelasi ndenge moko

awa nazomona likolo ya sapato ya basi likolo moko eza na talon eza na kokotisa kaka likolo

mobali atelemi azali na kati ya lopango na lopango pene ya clotile baloni banzete na ba fololo.

Ndako ya etage moko ezali na kati ya lopango na cloture kitoko ezali na langi ya mbwe na langi ya moyindo eza na ba mwinda na cloture nango.

Mapapa mibale ya se ezali na basinga ezali ya kokotisa likolo kaka ezali na langi ya bozinga

Ba diplomate mibale bafandi na mesa bazali na document a liboso na bango moko azomonana malamu te oyo azomonana malamu ya mwasi alati maske oyo efinikaka monoko na zolo nsima na bango ezali na bendela ya mboka na bango.

kisi ya komela soki ozali maladi na lokasa efiniki yango bakomi nkombo na yango na ndenge ya kozwa yango soki ozali na maladi wana bakomi okoki kozwa yango obiki pe okomi na nzoto kolongono

Misuni ya mbisi ebele bakalingi, ezali na sani. Ba tie na matungulu, na mwa sosi moke.

Awa nazomona contoire plasi batekaka masanga na biloko masanga na biloko ya kolia oyo tobengaka na lopoto bare to restaurant balakisi contoire balakisi pe ba vere moto alingi komela to kolia akoki koya awa bazolakisa bango

bana mibale ya basi bazali na buku na maboko bazotanga bazali na suki ebele moko akangikita mbala ya moke na motu

Kisi ya komela po epesa appeti na moto azolinga kolia te aza na apeti te esalami na ba mbuma ya kolia ya sukali ndenge na ndenge lokola ananas.

Mwana-mwasi ya moke atelemi alati elamba ekomi na makolo ya maboko mikuse , alati biloko ya matoi bakangi ye suki aza pe koseka sima na ye ezali na nzete ezali na makasa.

Place batandi ba anana na kokoti mbuma ya kokoti ezali ebele mpenza batie yango bazoteka yango kasi moto moko azali te.

Mibali mibale na basi mibale batelemi pene ya mesa, ezali na biloko lokola buku bazotala yango balati ba maske oyo efinikaka monoko na zolo moko ya mibali azali mondele.

Moto atelemi nsima ya lopango alati chemise ya pembe na kati libanda alati koti na pantalon ya langi ya mbwe.

Ba nyama mibale ya zamba bazali esika ba nzete ya mike mike ya ko kauka ezali na se, bazali na langi ya sokola.

Motu moko azali na elongi lokola ba mosusu te azali mobali miso naye azali na lisu moko ezali katikati ya elongi azoseka

mwana ya mwasi asali feti ya mokolo abotamaki alati robe kitoko bakangi esuki pe kitoko alati eloko na kingo asimbi eloko na maboko

biloko ya kolia ezali na sani ezali misuni balambi na supu pilipili moko ezali likolo ya biloko yango

mama monene ya pembe avandi asimbi na loboko eloko ematisaka mongongo oyo tobengaka na lopoto mikro azali pembe asanoli suki suki na ye ezali moindo pe molai mobali moko na polisi moko batelemi pene na ye

Moto asimbi na loboko eloko oyo bamibali balataka na liboko ezolakisa ntango ndenge ezoleka babengaka yango na lopoto montre.

Loso na ndunda ya kolamba ezali na bole mibale. Likolo ya sani, pene ezali na mbeli na forchete ya kolela. Batie decoration ya flere na likasa.

Nyama ya zamba monene na ba tache ya moyindo azotambola na matiti.

Motuka ya moke oyo ememaka bato mitano na kati mibale liboso misato nsima na mosusu etelemi mwa mosika kuna mosika moke ndako ya monene ezali na se na mosusu ezali pene ya molayi ezomonana malamu te.

madesi ya kolamba ezali na zongu ezali na supu ebele

Moto atelemi alati chemise mibale ya kati na oya libanda ya libanda efungwami ba buton alati na pantalon ezali bozinga ezali na langi ya bozinga.

Biloko ya kosala mosala ndenge na ndenge lokola bavise ya moke ya mwa monene na oyo ya monene.

Awa nazomona bana mike baza na mbula moko komata likolo baza na kati ya kelasi, na molakisi na bango oyo etalaka bango bana ebele bazotanga.

Biloko ndenge na ndenge ya kolata na matoi na kingo to na loboko na ba saki basali ezali kitoko basali yango na bato moyindo pe bato moyindo nde balingaka kolata yango ba africain.

Ndako moko monene ya molayi esili nano malamu te bazo tonga yango na pembeni ba nzete moko na moko ezali.

bazosala piblisite ya mwasi azali na suki ebele na kisanolo azosanola yango bazolinga bato bayeba yango malamu pe ebele po bayaka kosalisa suki na bango

Mobali na mwasi na ye bazali bisika moko batelemi bazotala liboso na bango, mwasi azali na suki milai alati elamba ya liputa mobali pe alati shémis ezali lokola ya bubu.

buku ya kotanga ya bana ya kelasi ezali buku ya gramare ya conjugason na orthographe ezali mpoya bana batangaka baklasi oyo basalisaka maboko misala ya maboko ensenyamant professionel

bilenge mibali mibale batelemi liboso ya bamosusu bazo bina na nsima bato bavandi moko azoyembela bango bango bazobina na liboso

Mwana-mwasi bakangi ye suki ya singa ya misopo azali pembe alati elamba lokola sengele ya pembe.

Awa nazomona mokonzi moko po aza na ba soda mibale bazotala sekirite na ye baza nsima na ye na journaliste azotie mikro azotuna ye makambo

Buku ya kotanga na couverture nango balakisi nzete na makaku azo mata na nzete.

Bilamba yako teka ebele mingi ya basi ezali bilamba ya mokuse yako lata na se na misusu ya milai oyo to bengaka na lopoto jype ba jype ya bana basi ezali na ba langi ndenge na ndenge.

Makolo mibale ya sapatu ya basi, sapatu ya se ezali na langi ya moyindo batie yango na se na nsima.

awa nazomona bato ebele basi na mibali batelemi esika ndako monene eza na batolo minene likolo ndako monene eza na batolo likolo basi na mibali

Bilenge basi na elenge mobali moko, bazo tambola na nzela ya mabele. Esika yango, nzela yango ezali na salite. Pene, ezali na motuka moko ekufa.

Molangi ezali na kati mafuta ya mbila bakomi nkombo yango mafuta ya mbila na kalatasi bantina molangi.

buku ya bana ya kelasi na lokasa na yango ya couverture bati elili ya mwaa bana mibale mwasi na mobali ezali buku ya mathematikue

Elenge mobali atelemi alati tolo polele emonani te asalaka sport makasi po aza na bapake makasi na tolo pe na maboko sima na ye biloko ndenge na ndenge ya mabaya pe ya mabende.

Awa bato baza na kati ya ndako oyo babengaka na lopoto salle de conference bakutani bato ndenge na ndenge basi mibali baza na mesa bazosala mosala bazosala rencontre na bango

Nazo mona bazosala pliblisite ya miliki nkombo na yango jadus batie elili ya miliki bazo sopa na kopo po bato bayeba yango bamona yango baya kosomba yango.

Awa nazomona motuka monene ya ko mema bato na nsima na liboso na bato baza libanda ya motuka na nzela bazo teka biloko batie biloko na se ya koteka.

likolo moko ya sapato ya mibali ezali na se ezali sapato ya kokanga ezali na basinga likolo ezali na balangi misato langi moko ya sokola muke na moindo liboso na se ezali pembe

bilenge mibali bazali bisika moko bazotambola na nzela bazali mitano balati bilamba ya langi ya moindo na langi ya mosaka muke

Awa nazomona motuka oyo babengaka na lopoto bisi ya polisi eza na nzela, ezotambola na nzela na bamatiti mike mike na nzela mwa salite moke, kote mosusu nazomona banzete na mosika place bato bavandi.

Bandenge mibali misato na molakisi na bango bazali kosala siporo ya karate, misato balati bilamba ya bakarateca ya pembe likolo na se na singa ya moindo na loketo.

bilenge mibali milai mpenza bazali kosaka na basketball mibale bazowelela kotia bale na kitunga bato bavandi bazotala bango

Pancarte eza na makomi elobi paroise katolika ya monsanto jean paul deux nde bakomi na pancarte wana bati pe elili ya papa jean paul deux oyo akufaki asi akufi

Awa nazomona mwana mwasi ya telemi aza pembe nsima na ye basali dekoration moko kitoko, ya bafulele na bitambala bakangisi mibale bakangisi kitoko mpenza ya dekoration moko kitoko.

Nyama ya moke ebendaka makolo nase ebendaka libumu na makolo na se ezotambola na se na mabele.

Awa nazomona bendela eza na langi mibale likolo ezali na langi ya mbwe, na se ezali na langi ya motane.

Ba sani ezali na biloko ya kolia esi elambami eza likolo ya mesa mibale moto azali te.

balabala ya mabele ezali penza esi ebandi kobeba na bandako pembeni

Kisi ya komela soki ozali na pasi ya mutu ozobima pe miyoyo mingi, ozokosola to ozali na moto makasi ekobikisa yo pe okokoma malamu.

awa nazomona ndako moko monene batie monima liboso na yango na bato liboso ya ndako pavema basali yango kitoko na mabanga ya mike mike

mwana-mwasi basanoli esuki kitoko basali yango kitoko mpenza basanoli yango balalisi yango nsima mosusu balalisi yango pembeni elongi na ye basali yango kitoko mpenza basali ye makiyage kitoko

Mobali ya mondele atelemi, azo lobela na micro oyo ematisaka mongongo ya moto azo loba nango.

Makolo ya sapatu mibale ya mibali ezali na singa te ya kokanga yango po esimba likolo malamu ezali na balangi ndenge na ndenge

Awa nazomona ndako ya etage ezali pene pene ya balabala ezali na lange ya mosaka.

Ndako monene ya etage moko, na libanda ezali na ba nzete ebele ebimisi ba fololo ndako yango ezo monana na kati te ezo monana kaka libanda.

Bana ya kelasi bazali na kati ya klasse ya kelasi basi na mibali ba mosusu batelemi ba mosusu bavandi ba oyo bavandi batie biloko na elongi.

babilenge mwa ebele bafandi na ndako bazali basi na mibali bafandi bazoseka basepeli makasi mwana-mwasi moko afandi ate maboko likolo azali na suki milai azoseka makasi

Ekeko ya moto, ayebanaki makasi. Batie kombo na ye, mosala abandaki kosala, mbula abotamaki, pena mbula akufaki nango.

Ba kiti mineyi na mesa na yango esalami na libaya kitoko ezongenga.

bato bazali bisika moko basi na mibali mibali balati tolo polele bango nyonso mibali na basi balati bakimono ya langi ya lilala basi mibale bavandi na se liboso na mwana moko katikati bango nyonso basimbi eloko moko lokola zungu ya moke

bendele ezali na langi mibale katikati ezali langi ya pembe pembeni nyonso mibale ezali na langi ya pondu

Awa nazomona camion moko ya monene mpenza eza na langi ya mosaka, na langi ya moindo, na se na bapine na mwasi aza pene ya camion ya motuka yango monene.

basaki ndenge na ndenge ya koteka eza na ba étagere eza basaki ya basi pe ya mibali ya langi ndenge na ndenge bazolakisa bato oyo bakolinga kosomba baya kosomba

Bana ya kelasi basi na mibali bazali na kelasi bazotanga liboso ya moko moko ezali na lokasa baza kolanda molakisi nsima ezali na eleko oyo molakisi akomelaka yango

Awa nazomona place kitoko na matiti ebele na banzete mwa moke esika bangombe bazali ebele bazolia matiti

Moto alati ekoti ya langi ya mosaka atelemi azotala makemba ebele ezali liboso na ye.

sani mibale ezali likolo ya mesa ezali na biloko ya kolia moko ezali na fufu muke mosusu ezali na ndunda penepene yango ezali na kopo ya komela mai

Moto azwi likama lokola accident alali na se ba polisi bazo salisa ye ba ngunzami bazo salisa ye.

Ebale ya mokie na zamba mokie, na esika ya mabele.

Awa bazolakisa biso mwana-mwasi motu na ye ndenge akangi suki na ye, kitoko ya maboko ya kolala epi ekiti na nsima abakisi bameshe likolo ya suki na ye.

Bilanga ya masangu ezali na masangu esi eboti kasi masangu yango ekomi nano monene mpenza te esika bakoki kobuka yango.

mobali atelemi alati elamba ya likolo ya pembe bakomi likolo zomi na mibale to 12 na se alati elamba ya mibali ya langi ya moindo na makomi ya pembe azali moto amonani asalaka ba sport mingi azali na makasi mingi sima na ye na pembeni na ye ezali na biloko ya mabende ebele

Mituka mibale ezali na nzela, mosusu ezali pembeni etelemi oyo ezali na nzela moko ezali oyo ememaka bato na kati ezali liboso, na nsima na yango ezali motuka ya koka kola ezali na place ya komema bakase ya koka na nsima.

Bilenge mibali mibale bawuti kosala sport balati bilamba pe ya sport ya langi ya bozinga na pembe muke moko abimisi elamba ya likolo alati tolo polele.

Awa pe nazomona logo bazosala publicité ya biloko basalaka po ba oyo ba komona ngo baya kotala bango ba conclure marche.

Awa nazomona bana ya mibali baza na kati ya klasi bazolanda mateya ya molakisi balati bilamba ya kaki na ba cravate.

Oyo motuka ya monene ememaka bato na ebele na kati oyo tobengaka bis na bato ebele batelemi pembeni.

Awa bazolakisa biso mafuta pe ya kopakola kombo na yango diproson bazolakisa bato bayeba yango baya koluka yango ba somba bango pe bazala na poso sembe sembe.

Esika matiti eboti ngombe moko azali wana azolia matiti plasi mosusu pembeni ya matiti ezali pe ndeke moko ya pembe atelemi wana.

Awa nazomona motu azali lokola na zandu me bato baza te ye aza na pusupus amemi biloko azokende na yango soki wapi.

Ba mashini ya climatisere eza libanda oyo mashini epesaka malili na kati ya ndako.

ba nzete ebele ya safu, na safu motoba esi eboti eteli nano malamu te.

bendele ezali na langi misato likolo langi ya motane na katikati langi ya pembe na se ezali na langi ya moindo katikati na yango batie armoierie ya ndeke.

Ndeke ya pembe afandi na kati ya ndako na ye sima na yango ezali na matiti ebele

Awa nazomona zandu batie na ba mesa ba ndunda bazoteka ba ndunda epinard na ba ndunda mosusu ya ndenge na ndenge.

Makolo mibale ya sapatu ya mibali ezali sapatu okoki kofungola po tia likolo okoki pe kokanga yango po esimba likolo malamu ezali sapatu ya moyindo bakomi likolo Nike.

kopo ezali na bakunde ebele na kati nkunde yango ezali ya kolamba babombi yango na kopo esi elambami

Publicite ya logo ya fanta oyo eleko ya mayi ezalaka na sukali ezalaka na langi ya mosaka bana nde balingaka komela yango.

Kisi ya komela ezali na molangi bazosala bato bayeba yango mpo boyo balingi yango baya kosomba yango.

Na lokasa moko ezali likolo ya mesa batie biloko ya koli ya safu kwanga na nyama bakalingi na matungulu pembeni ezali na molangi ezomonana malamu te ya mafuta.

Awa nazomona libaya moko eza place ya Yako basali yango kitoko mpona ko bomba biloko ndenge na ndenge na kati ya ndako ya bureau ya moto ya kosala eza na langi ya pembe eza na place ya kokanga na place ya polele.

bandako ya kofandela pe ya koteka biloko ya kosala mosala ndenge na ndenge pe ezali na ngambo ya balabala pembeni ya balabala pe na se ezali na matiti

Mutu moko ya mobali azali koleka na nzela ezali mpenza malamu te ezali nzela ya mabele motu yango asimbi eloko na mokongo ya kotia biloko ndenge na ndenge na kati ezali nzela ya batu ya babola balekaka.

Bakonzi mibale batelemi moko oyo ya mboka ya congobra aza sasungwesu mosusu emmanuel macro ya france batelemi sasunguesu azoloba nsima na bango babendele ya mboka na bango.

Awa nazomona logo bakomi jeco bazosala piblisite na yango po bato bayeba bango bayeba biloko basalaka baya kotala bango!

bana ya kelasi ya mike batelemi esika moko na pembeni molakisi na bango atelemi sima na yango azali na elamba ya elili batie ba fololo na se elamba yango ezali pembe.

Ndako esika bayambaka bato balingi kolia biloko to komela masanga oyo tobengaka bar to restaurant eza na bakiti na mesa eza na ba verre likolo.

Ndeke monene mpenza. Aza na mapapu minene, na monoko molai ya songe ; na makolo milai. Aza na langi ya motane.

Ba sapatu ndenge na ndenge ya mibali batandi yango na etagere ezali ya koteka po bato bamona yango baoyo balingi yango baya kosomba yango bayeba pe esika yango ezali.

sani ya minene misato ezali likolo ya mesa ezali na biloko moko ezali na loso mosusu ezali na madeso mosusu ezali na nyama bakalingi na matungulu

Ba fruit ndenge na ndenge lokola payipayi manga basali confitire ya frui nyonso ezomona na awa basali bolo mibale ya confitire eza na kati ya eleko ezomonana malamu te.

Awa nazomona bato bavandi na ndako bazo tangisa bango na molakisi azali liboso na bango azotangisa bango na ecran azolakisa bango biloko ya kotanga ecran epeli eza electrique baoyo bazotanga bavandi na se molakisi baza mibale batelemi liboso na bango.

masini ya komeka ndenge makila vitese ya makila na nzoto oyo tobengaka tention metre

Ndako ya bato kofandela porte ekangami fenetre ezali polele na kati, ezomonana te ezomonana kaka libanda mplaci bavandaka oyo babengaka viranda porte na fenetre ezali ya mabende na langi ya pembe.

esika monene ezali na matiti mosika muke ezali na bato balati bilamba ya pembe bazosala sport nsima na bango ndako ezali na lokati ya lopango na clotile ya pembe na kati ezali na banzete

Kiti ya ko fandela na mesa basali yango na ba singa moko speciale ya ko kauka.

Awa nazomona motuka ya monene oyo ba bengaka camion etelemi eza na motu na kati te na liboso eza na lange ya lilala, langi moke ya motane, na langi moke ya pembe.

Moto alati elamba ezali na maboko milai ezali na tisi ya liputa basali esuki akangi miso azoseka.

buku ezolakisa makambo basekele ya banyama ya kala oya minene mpenza oyo babengaka na lopoto le dinosause

Bar to restaurant esika bato bayaka kolia to komela masanga ba fandaka bazo sepela ba zolia bazo mela ba kiti na ba mesa eti etandami kasi moto azali te.

bamanga ba anana na bambuma mosusu ya kolia eza likolo ya mesa na zandu bazoteka yango

Molangi, ezali na mai ya malasi na kati, oyo bato ba pakolaka ; basi na mibali po ba zala na solo kitoko. Bati motuya na yango, po oyo alingi kosomba yango; asomba yango, atia yango alumba malamu.

Makolo mibale ya sapatu ya mibali ezali na langi misato langi mingi ezali ya longondo, langi ya rosa, na langi ya motane, sapatu yango ezali na se.

Ekeko ya motane, balatisi yango chenete balataka na kingo, na gurumete ya kolata na liboko, na biloko ya matoi ya koteka. Oyo alingi yango akoki ya kosomba yango.

Makolo mibale ya sapato ya mibali sapato yango ezali ya kala ebandi kobeba esi elembi ezali na langi ya bozinga.

Bato mibale bazali pene ya mashini monene mpenza balati bilamba ya mosala na ekoti na maneti bazosala mosala na mashini oyo.

Awa nazomona bilanga ya pondu na banzete ya pondu kitoko mingi eza na langi ya pondu.

Elenge mobali babongisi ye suki kitoko bakati pembeni batiki likolo muke elongi na ye ebongami malamu mpe alati biloko ya matoyi pe.

Likolo moko ya sapatu ya basi, ezali sapatu ya kokotisa likolo ekangami liboso nsima eza polele.

Piblisite ya logo ya alexus bazosala piblisite po eyebana bato bayeba biloko basalaka baya kotala bango

Ba soda bazali likolo ya motuka balati bilamba na bango ya ba soda na ba sapatu ya ba soda na ba ekoti basimbi ba bunduki ba mosusu balati bilamba ya mbula po mbula ekamata bango te enokela bango te.

kisi ya komela soki ozali na mpasi ya mokongo ya mikuwa to ya motu ezali bakisi ya bambuma otiaka na mai na kopo pe omeli mai yango

Awa nazomona mayi ezotiola na zamba na mabanga pene pene.

songo euti na bilanga ezali nanu na misisa yango ezali songo minene milai.

saki ya sucre sucre ya pembe ya poussière kasi balakisi bilili ya lutu eza na sucre ya langi ya chokola.

bato ebele bavandi na kati ya ndako mesa monene ezali katikati na bango ezali na biloko ya mosala liboso ya moko na moko ezali na libende oyo ematisaka mongongo mikro bazali koloba bazali kosala reignon

Motu na elongi ya mwana-mwasi azali pembe balakisi suki basali ye kitoko basanoli yango kitoko na elongi babongisi pe ye kitoko basali ye makiyage alati eloko ya matoi na elamba ya langi ya longondo, elamba suki elandani na langi ya elamba na ye.

Awa nazomona ndako ya pembe kitoko eza na etage mibale bazolakisa liboso ya ndako tomoni na kati ya ndako te balakisi kaka libanda kitoko mpenza.

Awa nazomona ba zamba na ba nzete ebele na matiti na balensoire lokolo babengaka na lopoto place ya bana ya kodiembela mpona kosakana.

awa onazomona liboko ya mwasi alati biju ya kitoko na liboko bazolakisa biso biju place moko eza na ba fleire na bamatiti likolo ya place eza na ba fleire na se na matiti

awa nazomona beseni monene ya kotia mai na kati to eloko mosusu eza na langi ya chokola

Mwasi alati na litoi moko biloko ya matoi ebele pe ndenge na ndenge basali yepe suki kitoko elali nsima.

Buku ya kotanga na lokasa ya couverture batie elili ya léopard oyo nyama ya zamba.

Bato bazali na ndako ya zambe, bafukami liboso ya moto azoteya bango mosika mpenza ba mosusu bafandi.

Molangi ezali na kisi ya mayi ya komela na kati oyo babengaka siro ezali kisi ekoki kobikisa maladi oyo ameli yango abiki pe akomi na nzoto kolongono

kisi ya komela soki ozali na maladi kisi yango na lokasa na yango ekangi kisi bakomi kombo na yango balobi te ezali kisi ya bambuma soki omeli yango okobika pe okozala na nzoto kolongono

bilenge mibali basi pe mibali batelemi bazosala spore balati bilamba ndenge moko likolo na se molakisi na bango azali katikati na bango alati bilamba ya pembe azoloba na telefone

motuka ya monene te oyo ezali na bato na kati etelemi ezali na langi ya bozinga mosika nsima bato moke batelemi

Awa nazomona bamutuka ebele etelemi placi bazwaka escmafuta ya mutuka, place babengi na bolopoto station essence pasi bamituka emelaabamituka ebele ezozela kozwa mafuta ya mutuka.

Buku ya kotanga na kasa ya liboso couvertule balakisi biloko eza na kati na biloko bakomi na kati.

Ba tubes ya mafuta ya ko pakola ya crème ya bana basi, kasi ezo monana malamu penza te, elili yango ezali malamu te .

motu moko ya mokuse atelemi asimbi bamashete mibale na maboko bato mosusu batelemi nsima na ye bazotala ye bamosusu bafandi na se pembeni

Camion ya monene mpenza ezali na sima na ba contenaire oyo ewutaka na poto eye na biloko na kati ndenge na ndenge

Awa nazo mona buku ya ko tangela ya bana ya kelasi, oyo eza na lopoto eza na langue ya anglais.

Awa nazomona sani eza na mikate ebati sukali likolo na eleko na kati lokola shokola kitoko mpenza kotala na miso elengi kotala yango.

mwana-mwasi ya pembe babongisi ye elongi kitoko mpenza na makiyage basanoli pe ye suki kitoko suki eza na suki ya milai batie langi ya motane mwa ebele na langi ya moindo mwa muke bakati nzela katikati suki ezali elali pembeni na pembeni

esika ya koteka biloko ndenge na ndenge basali na maboko ezali lokola bikeko basali na nzete basakoshi biloko ya matoyi basali na maboko biloko ya kolata na kingo biloko ndenge na ndenge bato ya koteka batelemi wana bazozela bato soki bakwea kosomba yango

Mibali misato ya mindele batelemi nsima na bango ezali banzete ezomonana balakisi bango ndambo likolo parti ya likolo.

Awa nazomona bilamba misato mibale ya basi bilamba ya milai na elamba ya mobali ya likolo na se ezali bikeko balati yango mpo balakisa bato bilamba bazoteka.

biloko ya kolia ezali na sani biloko yango ezali likolo ya soso ya kokalinga na loso ya kokalinga ezali na langi ya mosaka

Ba lapin mibale balali na se na mabele na nzela pene pene ezali na mir ya kala esi ebebi esika yango ba lapin bazali ezali na salite.

Awa ezali nkombo ya kokomba batie na nzete molai, eza na mama moko aza pembeni balakisi ye malamu te eza bankombo ya koteka.

Ba bijoux ya basi ndenge na ndenge ya kolata mingi ezali ya kolata na matoyi ezali pe ya kolata na kingo na ya kolata na maboko batandi yango bazosala publicite na yango.

Awa nazomona bibakuli ya kotiela biloko na mesa ya langi ya mbwe eza mosusu likolo ya mosusu eza kitoko mpenza.

awa nazomona liboko esimbi nkopo ya mafuta oyo tobengaka topi crane mafuta ya kopakola na nzoto mpona loposo ekauka makasi oyo eza mafuta kitoko bazolakisa

Awa nazomona mbuma ya kolia oyo ba bengaka na lopoto pome citer, bakati yango katikati balakisi parti moko ezalaka na banzube nk

awa nazomona bendela eza na langi ya pembe likolo katikati langi ya pondu na se langi ya motani

kisi ya komela soki ozali na banioka na libumu ekobikisa yo pe banioka nyonso ekokufa, ekosila

Awa nazomona moto azosala bilili piblisite azosala bilili ya Mtn asala piblisite nango po bato bayeba biloko basalaka bango mpe baluka yango aza na kopo ya langi azo desine.

Bilenge mibali bangunzami bazosala sport ya kokima oyo akoleka baninga liboso nde akozwa eloko ya kitoko ba kopesa ye a kosepelisa ye po aleki ba mosusu.

mwana ya mwasi azotambola na nzela alati elamba likolo ya pembe na se alati jype ya rosa alati na sapatu na sochete ya pembe

logo ya veka bazolinga yebana makasi pe malamu bazosala piblisite na yango

biloko ya koteka ndenge na ndenge oyo bamama basalisaka soki balati malamu to balingi babima ezali lokola basakosi ya kosimba na liboko basenete ya kingo biloko ya matoi na biloko mosusu ezomonana malamu te

Motu ya mwana-mwasi ezolakisa ndenge bakangi ye suki ya maboko ya kolalisa suki yango bakisi ba meche mpona nsima elali molayi.

Matungulu mibale na se eloko moko lokola elamba.

Mutuka ezali na ba polisi ezo tambola bazo sala mosala oyo ba bengaka patrouille, eza motuka eza polele ozo mona ba polisi na kati

Esika ya kofanda moto azopema ezali na matiti mokuse baflere pe ezali na ba nzete eza na kiti eza na moto te mosika mokie ezali komona na bandako ya milayi.

Awa nazomona place batekaka baprodwit ya basi ya kopakola bapomade na mafuta na biloko mosusu ndenge na ndenge.

Oyo motuka ya monene ya molayi oyo ememaka bato ebele na kati etelemi na nzela porte eza polele motu oyo akotisaka bato pe kokitisa bango atelemi azozela bato bakota

cloture na portail na ngo ya moyindo clotire esi ebebi ezali ya kala bakomi wana ezali plasi ordre ya barosicritien basalaka

Awa, nazo mona ndako ya etage monene, oyo ba bengaka na lopoto hotel de ville. Eza na bendela ematisi likolo, liboso ya ndako. Na mutuka eparke liboso ya ndako.

elili ya elenge mobali moindo alati bilamba ya spore ya langi ya pembe na motane balakisi ye nzoto mobimba te balakisi kote ya likolo

Bato ebele bazali na kati ya ndako bazo sepela batie maboko likolo porte ya kokota na kobima ezali polele.

Bana ya kelasi ya basi bafandi na ba banc na bango bazotanga baza na ba buku liboso na bango bazali libanda baza na kati ya klase te.

nyama azali na lokasa ya nzete nyama yango azalaka na makolo ebele epumbwaka babengaka ye na lopoto soterel

Ndako, ezali na kati ya lopango, ezo monana malamu te. Eloko ezo monana, ezali cloture. Ezali na mabende likolo, oyo ba tiaka mpona ko pekisa miyibi ba kota na lopango. Nzete moko ezali pene ya cloture.

elamba balataka likolo ya bilamba mosusu ezali elamba ya mibali balataka ntango ya malili eza na maboko milai ekomi pe katikati ya makolo na se babenga yango na lopoto manteau

Bato mibale batelemi mwasi na mobali mobali azali diplomate mwasi azopesa ye cado bendela pe etelemi pene na bango elakisi ke mobali azali diplomate.

Mokonzi ya mboka ya france azopesa na mbote na mokonzi ya mboka ya rwanda nsima na bango ezali mokonzi ya mboka ya Cameroun na mosusu nayebi nkombo na ye te.

Mobali avandi azoloba alati maneti alati elamba ya likolo ya kati na caravate na yango alati pe ya likolo mosusu likolo na yango ezali na maboko milayi.

Mwana-mwasi alati pantalon ya langi ya bozinga bazolakisa biso modele ya pantalon yango po bato ba mona yango bango pe basomba yango.

Ezali na congo brasa bazolakisa plibisite ya biloko basalaka eza lokola entreprise plasi basalaka ya biloko bazolinga koyebisa batu bayeba biloko basalaka baya kotala bango

nzoto ya mwana-mwasi afandi na se alati bilamba te bakomi wana kombo ya mafuta ya nivea mafuta ya nzoto kasi balakisi mafuta yango te bakomi kaka.

Bato mineyi bavandi na kiti mesa ya monene ezali katikati na bango ezali na ba papier ya mosala bazo solola ba kiti bavandeli ezali pembe ba kiti mosusu ezali na bato te bato bazali mingi te moko na bango azali mondele na ba bendela mibale ezali pene na bango.

Awa nazomona bato likolo ya mesa basi na mibali baza na ba computa liboso na bango bazosala mosala.

kisi ya komela soki ozali na mpasi na lokasa yango babambi na molangi bakomi kombona ngo na ndenge ya kokamata yango ezali komonana malamu te

basani misato ezali na biloko ya kolia ezali likolo ya mesa oyo ya katikati ezali na fumbwa balambi na sosi ya nguba ezali o mosusu ezali na mbisi o mosusu ya misato ezomonana malamu te

logo bazolinga bato bayeba yango bazosala piblisite na yango

mwana ya mwasi alati bilamba ya basi ya nzela-nzela atie sa coche na mokongo asimbi eloko na maboko pene na ye ezali na bankombo ezali na banzete ya milai batia yango bakangi yango na singa a sika moko ezali pene ya porte

Awa nazomona esika batandi ba bijou ya basi ya kolata ya ndenge na ndenge ya kitoko mpenza ya motane ya langi ya longondo na langi ya motane.

Buku ya mwana ya klase akomaka na kati biloko nyonso molakisi apesaki na classe soki pe molakisi alingi kosolola na baboti akomaka wana mwana alakisi yango na baboti babengaka yango journal de classe

Alii-bongo oyo azalaka mokonzi ya mboka ya gabon atelemi liboso azoloba liboso ya libende oyo ematisaka mongongo mikro pene na ye ezali na ba bendela ya ba mboka ndenge na ndenge.

Bendele ezali na langi mibale langi ya pembe na langi ya bozinga.

Elenge mwasi atelemi azoloba na oyo eloko ematisaka mongongo tobengaka na lopoto micro alati elamba ya likolo ezali na langi ya bozinga na se ezali na langi ya moyindo bakangi ye suki ya milayi.

Awa nazomona place basali mwa feti basali batie biloko ya kitoko mpenza basali ba decoration ya eleko ya pema kitoko ya langi ndenge na ndenge na biloko na ba mesa ezomonana na mosika batandi yango kitoko batie biloko ya kitoko likolo

Awa nazomona meuble ya armoire oyo ba bombaka bakalatasi na kati ya biro eza na esika ndenge na ndenge ya kobomba ba dokima ya biro.

Bilenge mwa ebele bazali bisika moko, misusu batelemi ba misusu bavandi bazali basi na mibali. Balati bilamba ya sport bilamba yango na likolo ezali ndenge moko ezali na langi ya pembe na se balati coupe ya langi ya mosaka.

bato ebele batelemi bamosusu bafandi bazotala bilenge mibali bazosaka na bale na mokonzi na bango azali pene na bango azolandela bango

Bendela bamatisi na nzete yango ezali na langi misato langi ya moindo langi ya mosaka na langi ya motane.

Bandako monene balakisi na kati te balakisi libanda passe paroom eza matiti ezali liboso na libanda banzete ezali liboso na nsima.

Awa nazomona ndako ya kofanda ya bato ya etage eza na etage mibale eza ndako kitoko mingi na cloture monene ya mabende na porte ya mabende

biloko ya kolia esi ebeli ,safu, mbizo, ndunda na mwa sauce na pilipili moko

Bato mibale bazali kosaka na lisano ya judo molakisi na bango azali pembeni aza kolandela bango bato mosusu pe bafandi mwa mosika bazotala bango.

Awa nazomona nzete eza na matiti ebele matiti ya langi ya pondu na ba fulele muke eboti bafulele muke ya langi ya pembe.

Bana ebele basi pe mibali batelemi esika moko ba matisi maboko likolo na misapi mibale bazolakisa misapi mibale.

ndako ezali na kati ya lopango na cloture na esika ya kokotela ekangami portan ekangami ezali ndako oyo ambasade ya camerune esalelaka

Bato moke bazali na bilanga bazolona bangunzami bazolona biloko po ebota baya kozwa rekolte na bango malamu

loboko ya mwasi esimbi pete ya kolata na lisapi

Mwana-mwasi ya kelasi aza na tablo azodesine bilili ya bato alati blouze ya mbwe, na vipe ya bozinga.

Masini ya kolamba galette ezali na place mibale.

Sapatu mibale ya bana basi sapato ya se.

banyama oyo babendaka libumu na se bafandaka na kati ya mai bavandi esika matiti ezali libanda ya mai, matiti yango ezali nasalite.

bana misato ya basi bafandi bazoseka balati bilamba ya likolo ndenge moko ya langi ya mosaka oyo katikati ya simbi eloko ezali na elongi ya moto

Mesa ya kolela na ba kiti na yango mesa yango basali yango na libaya ya kongenga kitoko mpenza.

Bato bazali na kati ya ndako basi na mibali balati bilamba ya pembe basi balati kitambala na motu mibali balati ekoti mibale bazali liboso bas imbani loboko ba zobina mwasi na mobali ba mosusu batelemi bazo tala bango.

mituka etelemi na nzela moko ezali ya monene mpenza oyo ememaka biloko na nsima mplase yango na nsima ekangami mosusu ezali pene yango ezali mwa monene me ezomona na ndambo mwa mosika moke bandako ezali na mituka mosusu ya moke etelemi pembeni

koyi oyo azalaka na zamba abomi mboloko moko atie ye na monoko.

Motuka ya monene mpenza ekangami nsima, ezali na ba bilili na nsima ya ndenge na ndenge. Ezo sala piblisite na yango, mpo bato bayeba yango ebele, bayeba yango pe malamu.

Kisi ya komela ezali na kati ya boite, bakomi nkombo nango ezo bikisa maladie soki omeli yango oko bika pe kozala na nzoto kolongono.

Ndako ya bato kofandela balakisi na kati te, balakisi libanda place bato bavandaka véranda, eza na porte na ba fenêtres.

kopo ezali na mafuta ya mateka mateka yango okoki kolambela yango na biloko to kotia yango na mapa ndenge moto alingi

Esika batandi biloko ya koteka ndenge na ndenge lokola basapatu, bameche na batisi basapatu eza modele moko kasi ekesani na langi eza sapatu ya basi eza lokola langi ya pembe, ya mosaka ya rosa na balangi mosusu.

Bana ya basi ba telemi bisika moko ba lati elamba ndenge moko ya sport, elamba ya likolo na cupe na yango, moko na bango mobali moko ya mondele azo lobela bango .

bana baza na terrain ya fotball bazosaka na voulet boad balati bilamba ya spore basi na mibale

milangi mine ya masanga ya bamindele oyo tobenangaka vino ezali likolo ya mesa

awa nazomona ndako ya etage ezai na kati ya lopango na lopango munene cloture munene na portaille ya langi ya bwe

batomate mine ya kotela ezali likolo ya elamba mosusu ezali pembeni ezomonana malamu te

ndako ezali na lopango na kati ya lopango pe bamakisi bendele ezali ndako yango ezali na clotule monene bati ba mabende likolo mpona kopekisa bamiyibi kokota porte yango ekangami

Publicité ya logo ya Uni congo, bazo linga bato ba yeba yango malamu pe ébélé .

Kisi ya komela ya ba mbuma ezali komela soki moustike aswaki yo ozwi maladi lokolo ya malaria nde okomela kisi yango po obika ozala na nzoto kolongono.

Bana ya kelasi bafandi bazotanga libanda liboso na bango molakisi na bango azotangisa bango.

bendele ezali na langi misato langi ya pembe ya motane na bozinga

banyama mibale ya zamba bazoliya banzete ya kokawuka ya mike ezali na se

Bana bazali na molakisi na bango bazosala sport, molakisi na bango azali liboso na bango azolakisa bango ndenge ya kosala balati bilamba ya langi ya bozinga na langi ya pembe.

esika babwaka salite mingi pene na nzela na ngambo ya nzela bandako mike ezomonana esika yango ezali salite mingi mpenza

Esika zamba ezali na matiti ebele pene ezali na bangomba esalami na mabanga ya minene.

awa nazomona pont oyo bato balekaka soki nzela ezali te mpona se ezali mai ezali pont bato balekaka na bamituka elekaka basali yango kitoko mingi eza na decore moko kitoko

Awa nazomona na libanda ba kiti ya ko fandela ya salon oyo babengaka na lopoto na salon ba kiti ba meuble divan kitoko kiti kitoko na langi ya ndenge na ndenge ba kiti mibale ya minene esika bato mibale oyo misato bakoki kovanda.

Ndako ezali na kati ya lopango na cloture na yango pene ya cloture libanda ya cloture ezali na banzete ya mbila ya mike misato na bavnase na yango eza na ba matiti ezali na mwasali te moke ezali bopeto te ezolakisa malamu na misu te

Ba ngombe bazali esika moko plasi basalelaki bango mpona kovanda bazali ba ngombe minene mpenza.

Nyama moko ya moke oyo ebendaka makolo na se pe ezali na makolo ebele ezotambola likolo ya lokasa moko ya nzete.

Kisi ya komela nkombo nango fixime batie miligrame na yango ezali moto azali na mpasi to na maladi amela yango po abika.

Awa nazomona basakoshi misato ya bana-basi balataka ba simbaka na maboko pe batiaka biloko ndenge na ndenge ya mike eza na langi ya bozinga, langi ya pondu, na langi ya shokola.

Tablo ezali na elili ya mwasi avandi alati kitambala blouze na liputa na se, alati eleko matoyi alati chaine pe na braselle na liboko.

Makolo ya sapato mibale ezali na se ezali sapato ya mibali ya langi ya rosa na pembe na se.

Mbinzo moko azotambola na nzete ezali na bakasa ebele ezali na balangi ndenge na ndenge.

Bakasa mibale ya makemba ezali na liboke ya mbisi na pembeni sani ezali na kwanga.

ndako batongi esili nano malamu te baza nano kotonga yango

logo ya entreprise ya bmwe ezosala piblisite na yango mpo bato bayeba bango baya kotala biloko basalaka

Awa nazomona mapapa mibale ya langi ya rosa mapapa ya plastique makasi ezomonana ke eza makasi mpenza.

Bato mibale balati bilamba ya sport ya pembe bazobunda bazosala sport ya ko bunda! bato bazali pembeni bazotala bango.

Bana basali lisanga batelemi bazotala liboso na bango, moko ya mwasi atelemi nsima amemi mwana.

Liboko esimbi kisi ya komela, kisi yango bakomi nkombo nango na lokasa nango. Moto akosomba yango akotanga yango akoyeba pe kisi yango malamu, soki azali na maladi akomela kisi yango pe akobika malamu.

mwana ya mobali ya telemi alati maneti alati pe elamba ya kelasi oyo babengaka uniforme pene na ye ezali na sakoshi na ye bakomi naik

Ba kisi ya mbuma ya langi ya motane ezali na lokasa na yango bakangi yango ezali kisi ya komela soki oza na maladi po obika ozala na nzoto kolongono.

Awa nazomona bana mibale ya basi moko ya moke na moko ya mwa mokolo oyo ya moke alati elamba ya pembe likolo na se oya mokolo alati single ya pembe likolo na pantalon ya motane batelemi libanda.

bilenge mibali mibale batelemi nsima na bango ezali na elamba ezali na langi ya mosaka na langi ya bozinga ezali elenge mosusu azomonana malamu te ya misato

pubiisite ya mtn bati elili ya mwasi na mobali basimbani bazotalana balingi mtn eyebana malamu pena bato ebele

Motuka ya komema bato liboso pe ya kotia eza na place ya kotia biloko na nsima kasi na nsima eloko ezali te.

moto azali pene ya motuka ebeba

mai etondi na nzela motuka moko etelemi na kati ya mai na bandako ezomonana mwa mwa mosika eza na nzela mai etondi na nzela

Awa nazomona kisi ya hopital oyo bato ba melaka soki bazali na mpasi ya misisa ya mokongo bazolakisa mokongo na misisa esilisaka mpasi yango nkombona nango Zebu.

Plateau mibale ezali na basani ya biloko ezali moko ezali na loso lisate ya soso sambusa mibale nyama balambi na sosi mosusu ezali na kwanga na makemba ya kokalinga na nyama ezomona.

Camion ya monene ememi bato nsima ezoleka na nzela ya mabele eza n'a mayi eza na kati ya mayi na mwa zamba ezali pembeni.

Nzete ya mapela eza na mapela mine eteli nanu te eza pe na bakasa na yango.

Bilenge mibali batelemi bazali na kati ya stade moko na moko atiye liboko na libanzi balati bilamba ndenge Moko na likolo na coupe ezali na langi ya bozinga na mosaka mukie moko na bango alati elamba ya mosaka ye pe atelemi na bango

kisi ya komela soki ozali maladi bakangi yango na lokasa yango ya makasi ezali bakisi ya mbuma

Milangi mitano ya masanga ezali likolo ya mesa na liboso na yango batie pakarte ya piblisite bakomi Domaine de l'accent.

biju ndenge na ndenge ya kolata na matoi na kingo na loboko oyo ya basi balataka po bangenge bamonana malamu

Mesa ezali na makolo mine na kiti nango ya mokuse ezali na makolo pe mine, mesa yango basali likolo na elamba oyo ba salaka yango maputa na tabouret ndenge moko eza na ba designe ya kitoko.

Bana ya kelasi mibali pe basi bazali bisika moko batomboli maboko likolo liboko moko likolo bango nyonso bazali koloba na mongongo makasi.

buku ya kotanga balakisi na lokasa ya couverture biloko eza na kati bazoloba na kati balobi sekele ya mapata

Ndako monene ezali na ba biro ebele ya kosalela ezali na mboka ya Brazzaville .

Bato ebele, ba telemi. Basi na mibali. Mingi bazo seka, bazo tala liboso na bango.

batu misatu bavandi mesa ezali liboso na bango ezali na mabende oyo ebakisaka mongongo ya moto azoloba tobengaka micro moko na bango azali mundele balati bitambala efiniki munoko na zolo tobengaka masque

Bakiti ya kofandela na ndako ezali bakiti bato bakoki kofanda bazosolola to bazopema kiti mibale ezali ya kofanda motu moko moko na mosusu ya monene ezali kofanda bato misato.

Ndeke kitoko eza na ba langi ebele etelemi likolo ya fulele nzete eza na fulele.

Libulu munene ezomonana na ba ndako mosika moto avandi pene ya libulu yango azomonana malamu te.

Bendele ezali na minzoto moko ya langi ya bozinga na se ezali pembe minzoto mosusu ezali ya motane na se langi ya pembe plase mosusu ezali na langi ya motane na llangi mine.

Eleko ya kobomba bakasa ya mosala to biloko mosusu ba documa mosusu ya mosala ezali lokola sakoshi me ezali sakoshi te bakanga pembeni na singa ezali na langi ya motane.

Awa nazomona moto afandi na kiti likolo ya mesa ezali na compute, eza peena mashine mosusu ezapene na ye azosala mosala na kati ya biro.

buku ya kotanga na lokasa ya libanda bati elili ya mondele mokonzi ya mondele moko ayebanaka makasi nkombo na ye batie nkombo na ye ezali jules césar yango nde bazoloba na kati ya buku wana

likolo moko ya sapatu ya mwana ya mwasi sapatu yango ezali ya kala ebandi kobeba

Awa nazomona ndako ya monene eza na kati ya lopango na cloture moko monene batie bilili ya mayi na ba nzete bato mibale mwasi na mobali batelemi pene ya portail eza na portai ya libende.

Molangi mibale ezali na mafuta ya kopakola mafuta yango ezali na langi ya mosaka ya pete.

awa nazomona bilenge mibali bazosaka na lisando ya basketball baza na teren ya basketball bazosakana eza ekipe mibale

Awa nazomona mbila bakati nzete ya mbila mbuma ya mbila ezali na se ebele mpenza esi eteli eza ekomi motane.

mwasi alati elamba ya liputa alati kitambala na fulare na kingo ya langi ya lilala asimdi kalatasi ya langi ya lilala bakomi na langi ya kipoto mwasi yeba te ozali na valer kobosana yango te

Motu moko azali na bureau na ye afandi liboso na ye computer azosala mosala na computer na ba computer mosusu mibale ezali likolo ya misala pene na ye.

awa nazomona ndako na libanda na yango na libanda eza na matiti na place ya bato ya koleka ya makolo

Ba buku ya kelasi ya bana ya kotanga na lokasa na yango ya libanda bati bilili ya bana ezali ba buku misato

Nganga Nzambe ya eglize ya katolika azoteya alati bilamba ya ba nganga Nzambe na ekoti na yango bato moke bazo mona na nsima na ye.

Ba nzete baloni yango na katini batie mabele ebandi kobimisa ba fulele nango eza na bakasa ebele te.

mbuma ya sukali ya kolia babengaka mangomba na lopoto babengaka yango pome citere eza na banzube na kati eza na langi ya mosaka eza ebele esika moko

Sapato ya bana-basi mibale moko ezomonana malamu te, ezali na mwa talon eza ya kofungwamai eza ferme te eza na basinga eza ya kokotisa likolo

Buku oyo bana ba tangaka pona kofungola bongo. Neti oyo balingaka mingi kombo nango na lopoto "Un ours sur la banquise"

Awa pene mwasi moko efandi liboso na ye mesa ezali na ba lokasa ya mosala ezali pe na likolo ya mesa milangi mike ya mai, mosika mike ete bato misusu pe bafandi bazo sala.

Publicité ya logo ya big smarth bazolinga bato bayeba yango ebele pe malamu

Bato bavandi esika moko bazali bana na bato mikolo esika bavandi ezali mwa molili na mwinda mibale ezopela bazotala moto azali liboso na bango azoyembela bango.

basoda bafandi likolo ya mutuka basimbi babunduki na maboko ezali na masasu na kati balati bilamba na bango ya basoda na baekoti yango

awa nazomona mwana ya mwasi alati elamba ya langi ya bozinga na sakame na ye aza na motu nsima na ye azomonana malamu te aza liboso ya ndako na ye

motu angunzami azotonga ndako balakisi mire na ba brike azotonga ndako pene na ye charrette ezali na nsima

motuka ya taxi bus etelemi plase ya kokotela eza polele porte yango eza polele mibali misato batelemi pene ya porte ya motuka na basi mibale baza pembeni bazoleka

Awa nazomona likolo moko ya sapato ya likolo ya basi eza na langi ya moindo, na chokolana langije.

esika batie bamasanga ndenge na ndenge ezali masanga ya mboka ya bamindele lokola bavino masanga ya vino

ba étagere na ba armoires esika ya kobomba biloko ndenge na ndenge ekoki kozala na biro mplasi moto azosala to esika moto alambelaka na ndako na cuizine

milangi ezali na masanga ezali likolo ya mesa mesa yango ezali na kati ya ndako kasi na ndako moto azali te

Kiti mibale esalami na nzete na mesa ezali na ndako kasi moto moko azali te.

Buku ya kelasi ya bana na lokasa ya libanda bakomi biloko ezali na kati ya kotangisa bana ezali buku ya kelasi ya motoba.

Bana basi mine batelemi balati bilamba ndenge moko, pe sapato ndenge moko basanoli bango kitoko, bazali pembe pe kitoko ezomonana basalaka bisika moko.

ba payipayi ezali bisika moko ebele ezali na oyo ebandi kotela oyo eteli na oyo ezali mobeso ezali na esate moko bakataki oyo eteli

Awa nazomona nzete ya safu, ezali na safu eteli nanu malamu te ezali Nanu n'a langi ya longondo eteli nanu malamu te eza nano mike.

awa bazolakisa biso mwana mwasi balakisi biso mingi elongi na ye ndenge asemaki ye ndenge aza kitoko ndenge asali suki na ye aza pembe makasi

Ba sango mibale batelemi moko asimbi buku na liboko na b amamelo bazali pembeni bavandi na se.

Bilenge mibale nsambo batelemi na matiti, motoba balati elamba ya likolo ndenge moko. Mosusu moko nde alati elamba ya langi na ye moko.

bilenge mibali mine batelemi basimbisani ezali na milangi ya masanga balati ekoti na elamba ya likolo ndenge moko bazolinga koyebanisa masanga oyo po bato bayeba yango basomba yango ezali piblisite

Awa nazomona motuka ya monene oyo babengaka na lopoto camion na nsima ememi eleko moko ya kilo eza na langi ya lilala moto aza na kati te.

Mituka ezo tambola na balabala. Moko ya monene, ezali liboso. Na misusu ya mikie ezolanda nsima.

Awa pe bazolakisa biso mafuta pomade ya kopakola na nzoto ya basi batie elili ya mwana-mwasi alati bilamba likolo te azopakola mafuta aza na nzoto kitoko balingi bato bayeba yango bango pe baya kosomba bazala na poso kitoko.

Motuka etelemi moto afungoli porte ememi mpe eloko likolo ya kilo.

bakatini eza na bosoto na kati ezali esika moko na se mpe basali te ebele mosika moke te bandako ezomonana na mosika

Ebale na banzete ya kokauka na pembeni na mabata mibale baza maina kati ya ebale.

Bilamba mibale ya kolata ya mibale t shot ezali na langi ya bozinga ezo monana ndambu balakisi yango mobimba te.

Kasi boye ezali tensiometre kasi tensiometre yango ezali eloko ba minganga basalisaka mpona kozwa motema yango kasi ezali likolo ya mesa eza na langi ya pembe pe ya mwindo.

esika basi bafandi na bakiti bazopema mpe bazosolola bamosusu bazoseka

bato ebele basi na mibali bavandi na ndako monene babengi sale mwasi moko atelemi atombolisi liboko moko likolo esimbi lokasa na fungola monene

Mafuta ya NIVEA ezali nde mafuta ya nzoto. Balakisi yango na panneau publicitaire ya munene etelemi na nzela.

Esika kitoko ya kotala na miso. oyo babengaka peyizage kitoko ezali na ebale katikati kote moko ezali na ngomba eza na ba matiti kote mosusu ba matiti mwa moke likolo ezali mapata.

Bisate ya nyama balambi ezali na supu na pilipi likolo nango ezali na sani.

Sani ezali na piza, ezali likolo ya mesa na likolo ya mesa ezali na molangi ya vino pembeni ya molangi ezali na verre ya kotia vino yango.

buku ya bana-kelasi ya klasi ya misato bakomi biloko na loposo ya libanda bakomi biloko ezali na kati

Awa nazomona moto asimbi na liboko kisi ya komela moto aza na mpasi balakisi lokola mwana na kati ya libumu balakisi nkombo ya kisi yango oyo alingi kozwa yango oyo alingi yango aza na mposa na ngo aya kosomba yango.

Awa ezali place batekaka ba bijou ya basi balataka na kingo to na loboko to na losapi.

Mitu misato ya bana-basi bazolakisa biso ndenge bakangi bango suki kitoko balati pe biloko ya matoyi kitoko bazolakisa ndenge ba mosusu pe bakoki kosala.

Bato. bafandi na ndako eyambaka bato balingi kolia to komele oyo tobengaka restaurant .

Awa nazomona biloko ya kolia makemba ya kokalinga nyama ya kokalinga na kwanga na mwa sosi moke.

bana ya basi pe mibali bafandi na kelasi molakisi azali liboso na bango bana bazokoma na lokasa biloko molakisi azali koloba azotanga na lokasa na ye

nganga-nzambe oyo tobengaka monseignere ya eglise katolike atelemi libanda asimbi mikro oyo ematisaka mongongo po bato bayoka ye malamu na kati ya ndako ya nzambe bato bazali na kati bazali kosambela

Pancrate ezolakisa ezoyebisa bato ranko na lisanga ya basi ekosalama po bayeba baya sutu mpona basi.

Mwana ya mwasi asali fete ya mbotama na ye alati kitoko basali ye suki kitoko baninga na ye misato baza esika moko na ye ezali na basali bale ya biloko ya pema nsima na bango fenetre na elamba kitoko mpenza.

Bamituka ya minene oyo tobengaka na lopoto camion etelemi na nzela, moko ezomonana mibale ezomonana malamu te.

motu ya mwana-mwasi bazolakisa suki ndenge bakangi ye suki ya maboko ya kolalisa eza suki na ye moko babakisi bameshe te

Mibali mitano batelemi bazo tala liboso na bango misato bazali nsima mibale bazali liboso na batu mosusu mibale bazali mwa mosika.

mibali mitano batelemi balati bilamba ya kosala spore baza na sapato te na makolo bazokamata bango bilili

Awa nazomona esika ya zamba na esika ya ba nyama nazomona soterele moko aza na kati ya ba matiti aza na langi ya pondu.

Nazomona ndako eza na bakiti na ba mesa eza place bato ba liaka biloko pe ba melaka masanga oyo tobengi na lopoto bar to restaurant batie nani buku ya ko pona biloko likolo ya mesa.

Bendele ezali na ba langi mine langi ya bozinga, langi ya pembe, langi ya motane, na minzoto ezali na kati ya langi ya mosaka.

Awa nazo mona bana ya mibala bana ya mibali bilenge mibali ba salaka sport makasi, bazo monana ke baza makasi mingi na misisa evimbi na maboko evimbi misisa baza ba sportif moko ya haut niveau ya niveau ya likolo.

Liboko ya moto esimbi biloko ya matoi ya koteka biloko ya matoi yango ezali minene esika yango ezali pena biloko mosusu bazoteka.

bilenge mibali bazali kosaka na vole esika bazali mwinda ezopela po eza na butu nsima ya mwinda ezali molili

Nyama ya zamba ya muke ezali na nzete ezobimisa ba mbuma, kasi bambuma yango eza ya kolia te ezali bafruit sauvage ya langi ya mosaka.

Buku ya kotanga ezoloba makambo ya ba vie ya ba ndeke na couverture batie bilili ya ba ndeke ndenge na ndenge ya minene na ya mike.

Awa nazomona mesa bato basalaka mesa balakisi biso mesa moko ya kitoko ya libaya, ya kitoko mpenza kotala na miso eza kitoko.

Liboko esimbi lipa bakati yango katikati bapakoli yango confuture.

Awa nazomona mwasi aza nano jeune alati bilamba ya mboka azolakisa lokola ndenge ba sambelaka bilamba balati ba bijou balati ndenge basalaka na mboka ya mwana ya mwasi alati pe kitambala na ba bijou na maboko.

Bilenge mibali bazali bisika moko bazotala liboso na bango mitano batelemi misato basali lokola kovanda na se moko na bango alati to lopolele mosika ezali komona na stade koloba te bango baza libanda ya stade.

Buku ya kotanga efungwami na kati ba lakisi lokasa moko ezali na bilili ya ba ndeke mibale bazali na nzete. Lokasa mosusu ezali na makomi, bakomi yango mike.

Awa, nazo mona biloko na sani. Eza lokola motu azolia. Na sani, ezali loso, ndunda, sosi na mwa musuni. Eza lokola moto azolia.

Bilenge mibali mibale bazo sakana balé, moko alati elamba ya likolo ya maboko milayi n'a kupé ya pembe mosusu alati elamba ya likolo ya maboko milayi na kupe ya motane moto mosusu azali sima na bango azotala bango.

bendela ezali na langi mitano langi ya moindo langi ya motane langi ya bozinga langi ya pondu na pembe moke

Buku ya kelasi ya bana na lokasa na yango ya libanda batie bilili ya mwana mwasi na mobali baza na buku na maboko bazotanga ezali kelasi ya kelasi ya motoba.

Biloko ya koteka lokola baruro ya ba tisi ezali batie yango na kati ya kitunga mibale ezali bilamba ba tisi ndenge na ndenge ya langi ndenge na ndenge.

Awa nazomona taba moko azali na langi aza mobimba aza na langi ya mbwe, na langi ya moindo atelemi bisika moko na mosika mokene azomona kiti elali na mire

Awa nazomona place moko kitoko eza na balabala bato bazokima bazosala spore bamosusu bazotambola pembene, ya nzela eza na banzete kitoko place ya bato ya kopema.

Biloko ndenge na ndenge ba materiele oyo bana-klasse basalisaka po batanga malamu lokola ba buku, ba bike ba crayon.

Awa nazomona nzela mibale bato bazotambola motu moko azali na velo amemi biloko na nsima mosusu pe azali na pikipiki azotambola na piki piki.

Bendele ya langi ya langi misato langi ya motane, langi ya pembe na katikati, na langi ya moyindo na makambo bakomi na langi ya pondu.

kisi ya komela na lokasa na yango bakomi biloko ebele bakomi nkombo na yango na ndenge ya kozwa yango na maladi ebikisaka soki moto ameli yango akobika kozala na nzoto kolongona

Sabuni ya puciel ezali na sache esukolaka bilamba malamu engengi malamu nkombo nango saba.

makolo mine ya sapatu ya mibali moko ezomonana malamu te eza likolo ya mesa ezali kofungola yango okotisi likolo pe okangi na likolo ya mesa batie kitambala eza na molangi likolo

motuka ya moke edindi na potopoto nzela ezali ya mabele ezali malamu te na ndako ezali pene ezali ya kala ebandi kobeba ezali nzela ya babola nzela malamu te bato baza na mbongo te

Awa nazomona ba nyama mibale baza mobimba ezali ba nyama ya ngulu mibale bazali na langi ya mbwe bazotambola.

elenge mobali ya telemi asimbi na liboko moko molangi ya mai alati bilamba ya spore likolo alati elamba ezali na langi mibale langi ya mosaka na langi ya moindo alati pe kupe na se ya langi ya moindo

Awa nazomona bana ya kelasi baza likolo ya mesa bazokoma bilili, na ba papier baza na babike ya kokoma bazosala bilili ya langi ndenge na ndenge mingi langi ezali ya moindo na pembe.

Mama afandi na mwa zamba muke eplasi ba nzete ya ko kauka ezali na pembeni nde ezali mwa zamba muke azoluka bakoni aza na mashete ya kokata bakoni aza mobola azoluka bakoni.

Awa nazomona motuka eza na nzela mabe na kati ya mayi ezotambola na mpasi mingi nzela eza malamu te mabulu na mayi etondi.

babuku ya kotanga ndenge na ndenge na kalatase balakisi biloko eza na kati bazoloba na kati na couvertile na yango bati ba motuya yango mpo baoyo balingi kosomba yango basomba yango

bendele ezali na langi mibale ezali na minzoto moko ezali na langi ya pembe esika mosusu nyonso ezali bozinga.

Awa nazomona zamba monene na ba nzete ebele na esika ya mai ezotiola mai ebele

Publicité ya masanga ya bustel balakisi mwasi na mobali bavandi na contoire mobali asimbi molangi ya masanga azomela

Mutuka, epemi na balabala. Ezali, mwa monene moke. Moto azo tambusa yango, atie moto na fenetre, azo tala libanda. Mutuka yango, ezali na langi ya pondu na pembe moke.

bendele ezali na langi misato langi ya bozinga langi ya motane na langi moke ya pembe

Awa nazomona mwana elenge mobali afandi na ndako ya ba buku ya kotanga esika batangelaka ba buku na mesa aza na ba buku ebele azotala liboso na ye.

mobali atelemi balakisi kote ya likolo alati ti shor te ese ekomi ya kala azali mobola azotala liboso na ye aza na esengo te

Awa bazolakisa biso nazomona logo ya totale bazosala piblisite ya total po bato bayeba bango baya kotala bango.

Buku ya kotanga bafungoli yango na kalatasi moko balakisi ndaku ya ndeke na maki na kati na ndeke mibale, likolo na banzete ezali pembeni na kalatasi mosusu oyo elandi bakomi biloko bazolakisa pe ndaku ya ndeke ya bandeke na bamaki ezali na kati bamaki ya bandeke.

Awa nazomona mbetu mibale, moko eza mobima balakisi yango malamu mpenza te ezomonana nyonso te eza ya mabaya bazolakisa bato ndenge basalaka baya kotala bango soki balingi kosomba basomba.

bana mike babandi kokola bavandi na ndako ya matiti balati bilamba ya bokoko eza bilamba ya bamindele te bapakoli biloko ya pembe na bilongi pe na tolo.

Pont ya bato ya koleka po bakende na zamba kotala ba nyama, esalami na ba singa na ba nzete.

Biloko ya kolia elambami ezali na sani. Ezali mbisi, ndunda, sosi, na mwa pilipili.

motuka ya monene mpenza te oyo ememaka bato bakei epai na epai etelemi pote yango ezali polele ezali na bato balingi kokota bato mibale na moko etelemi pembeni

Soso balambi yango na fulu ezali na sani likolo ya mesa likolo ya mesa pe ezali na molangi ya masanga pene wana ezali na kopo batie masanga na kati masanga etondi te na kopo.

nzete ya kokotiye eboti bakokotiye ebele

Ndako na kati ya lopango ndako monene, na portail efungwami bato bazo monana na kati bato mibale. Portail eza na langi ya moyindo, ndako eza na langi ya pondu, cloture ezali na ndako ya pondu na mwa pembe.

Sani ezali na mbisi ya kolamba, balambi yango kitoko bati na mwa sosi.

Kisi ya komela soki ozoyoka mpasi na motu to na libumu place nyonso ozoyoka pasi okoki komela yango mpasi yango ekosila pe oko bika okozala malamu.

bato mitano bazali na kati ya ndako batelemi mibali mine na mwasi moko bazosolola mobali moko na mwasi moko bazali bamindele mwasi asimbisa coshe na liboko

Suki ya moyindo basanoli yango kitoko ezali milayi.

mutuka ya moke etelemi libanda ya lopango ezali na moto na kati te ezali na lange ya mbwi na bapine ya moindo

Mesa ya koliala to ya kosala mosala ya pembe na bakiti moto azali te.

Awa nazomona ndako kitoko sotu ezomonana na libanda oyo ba bengaka na lopoto veranda ndako kitoko eza na langi ya pembe na chokola, maron.

esika na zando bazoteka biloko ndenge na ndenge awa pene na liboso bazoteka basafu ebele basafu yango ezali na batalo ekeseni oyo ya moke ezali na talo moke oyoya katikati ezali na talo ya katikati oyo ya minene ezali na talo ya likolo

Ndako kitoko ezali na lange ya mosaka na lange ya pembe balakisi fenêtre na porte eza polele kasi tozomona na kati te tozomona kaka libanda place bavandaka libanda oyo babengaka veranda na pavema eza kitoko basali yango kitoko na mabanga.

bapilipili ebele batia yango bisika moko ezali na oyo ya langi ya pondu na mosusu ya langi ya motane

Esika ezali matiti na ngomba na mapata ezomona na likolo.

mbisi na makemba bakati mike mike ya kokalinga batia yango na sane ezali na sosi te

Sapatu mibale ya mibali ezali na se ezali na ba singa ya kokanga yango po esimba lokolo malamu ezali na langi ya moyindo na pembe na motane moke.

Esika kitoko ya kotala na miso tobengaka paysage ezali na matiti na zamba na mwa ngomba muke ya molai muke na likolo mapata ezomonana.

Liboko esimbi molangi ya mafuta, mafuta yango nkombo nango Topicrem ezali mafuta ebongisaka loposo ya moto apakoli yango bazolakisa bato mpo bayeba bato ebele bayeba yango mpo baya kosomba yango.

liboko esimbi kopo ya komelati me eloko eza na kati te na kati ezali na langi ya lilala libanda ezali na langi ya moindo pene wana ezali na biloko mosusu bazoteka kasi ezomonana malamu te

Esika matiti ya molayi ebele eboti na matiti oyo ebotaka ezotambola na se ezali na bafulele ya zamba.

logo bazosala piblisite ya ayoba balingi bato bayeba bango baya kotala bango

Bato ebele ba telemi esika moko, ba mosusu batie liboko moko likolo. Sima na bango, ezali zamba.

Ndako monene ya likolo na se, ezo monana na kati te, libanda place ya ko vanda nde ezo mona na likolo . Na se na libanda matiti ba kati na ba fleures ezali na ba pots .

Ebale na bwato ezali ya moke na kati na bato mibale oyo bwato ya moke tobengaka pirogue ebale monene.

motuka ya monene etelemi na nzela ezali na esika sima ya kokumba batu to biloko mosusu ezali na langi ya mosaka na langi ya motane moke na se bapine ezali moindo

bato misato bazali na nzela bazokima bazosala spore bazali bango moko na nzela bato mosusu bazali te na mituka ezali te

Awa nazomona mama na mwana na ye balati kitoko na suki kitoko, modele ya suki kitoko, sima na bango eza decoration ya babalon kitoko mpenza.

ndunda ya kolamba ezali pena pilipili na kati pilipili moko kasi ezali na supu te

Mutuka moko ya moke ezali na nzela ya liboso na nzela, ya mibale ezali na mutuka moko ya monene ya molayi oyo ememaka bato tobengaka na lopoto bus, ezali na mosusu ezali na liboso na yango ezali ya moke na mosika moke te ezali zamba na ba nzete ebele.

Motuka ya monene oyo ezalaka na eleko ya komema biloko na nsima ememaki biloko sikoyo ezolinga kosopa yango na se.

Ndunda ya mobeso oyo tobengaka haricot vert eza na kibakuli bazo linga kolamba yango mpo zungu ezali pembeni.

awa nazomona ndege monene afungoli monoko na kati ya monoko na ye ezali na langi ya mosaka na motu na ye eza na mapapu eza na langi ya motane na langi ya bozinga moke bozinga na langi moke ya moindo eza na kati ya zamba

Ndako ya monene mpenza ezali na bakiti ebele esika bana ya kelasi ya universite bafandaka babengaka yango auditoire.

Motuka ya monene oyo ememaka biloko ya kilo mpenza ememi na nsima eleko ezali lokola motuka ya moke eza na ba pine ya mwa monene

Ndako bazo tonga esili nano malamu te, na libanda nango eza nano komonana ba mabanga bazo tongisa na yango.

buku ya kotanga ya bana na lokasa ya libanda batie bilili ya bana basali yango na maboko bazolakisa biloko eza na kati ya bana

ndako ezomonana malamu te ezali na kati ya lopango clotire ezali na bamabende likolo ezomonana libanda eloko ezali te

moto afandi na se likolo ya elamba batandi na se ezali na bafololo azosambela alati kitambala na motu na bilamba ya milai ezali na langi ya lilala pene na ye mesa pe ezali ezali na bilili ya bato

ndako na kati ya lopango ndako ezali na langi te kasi na portail na yango ezali na langi ya motane bati liboso ya ndako pancate ezolakisa esika yango

Zamba monene na ba nzete ebele rayi ezali wana train ezoleka na katikati ya zamba.

Buku ya kotanga na lokasa ya libanda balakisi elili ya ndeke monene nkombo na ye Autriche yango nde bazoloba na kati ya buku.

Elenge mobali alati bilamba ya sport atelemi na matiti ba mosusu bazosakana mwa mosika bazomonana malamu te alati t short tricot ya langi ya bozinga na coupe ya langi ya bozinga alati na basosete.

Bato, batelemi esika moko, mibali na mwasi, moko bazali na kati ya ndako batelemi ,bazotala liboso na bango.

buku ya kotanga na lokasa na yango ya libanda bakomi biloko ndenge na ndenge ezali buku ya kelasi ya motoba

Motuka ezali na place na esika ya kotia biloko nsima ezotambola na nzela misusu ya mike ezali nsima.

Mituka mibale etelemi na nzela, nzela ezali malamu te esi ebebi mutuka eza mibale oyo liboso ezali mini-bus na nsima na yango mutuka munene mpenza oyo ememaka biloko ya kilo ememi biloko ebele bafiniki yango na feeting.

awa nazomonana sani biloko ya kolia balambi kitoko nayebi te soki eza musuni o ndunda ezomonana lokolo a ndunda o musuni na sosi muke

bato ebele bazali na kati ya ndako bato mibale bamatisi liboko likolo bazolakisa liboso na bango bamosusu pe bazotala place bazolakisa

Mutu azotambola na nzela alati pantalon na koti yango asimbi sakoshi na liboko kasi balakisi kote ya likolo te nzela yango ezali na sali te ezali malamu mpenza te na ba ndako ya kala.

bendela ezali na langi misato langi ya pembe ya motane na ya moindo

Ndako ya agence ya ba kongomane bisika basalelaka mosala bazolakisa libanda ya ndako na bapomibale liboso ya ndako porte fungwami tozomona na kati ya ndako te

Place ya koteka masanga babengaka bar eza na mesa masanga eza likolo ya mesa molangi moko milangi eza likolo ya mesa na verre mibale eza na masanga na kati bato bazali te balakisi kaka masanga na ba verre likolo ya mesa.

Ndako ya kofanda ezali na ba fenetre na ba porte mibale. Ezali pe na ba vase ya ba fulele libanda mineyi, mibale epai na epai ezali ndako ezali pene ya bala bala.

Mbuma ya koliya oyo ba bengaka avocat esi eteli bakati yango katikati mbuma ya kati ezomonana na parti moko.

Na sani ezali biloko ya kolia oyo tobengaka na lopoto salade, ezali salade ya madesu batie matungulu likolo batie na vinaigre likolo ezali na maki ya kotokisa moko bakati kati kati.

ndako ezali na kati ya lopango ezomonana likolo kaka na se ezomonana te batie cloture na esika ya kokotela porte ekangami.

Awa nazomona nzela monene kitoko na camion ya monene ezoleka epai na epai ba ndako kitoko na ba nzete kitoko mpenza ya kotala na miso.

Buku ya kelasi ya bana na lokasa yango ya libanda batie elili ya buku na mbisi azopumbwa likolo ya mayi batie mwana-moke moko azotala yango

bilenge mibali balati bilamba ya sport bazsaa bale bazosaka na match na terrain ya football balakisi bato zali te ya kotala anbazali bango moko

Bana ya kelasi bazali na molakisi na bango bazokamata bango bilili.

Awa nazomona mwana ya mwasi alati elamba ya pembe bazolakisa biso mutu na ye na suki na ye bakangi ye kitoko mpenza.

motu ya mwana-mwasi ezolakisa biso ndenge akangi suki kitoko suki ya maboko ya kolala basangisi na menche po ezala kitoko

Awa nazomona ndako monene ya etage esika bato bavandaka bato ebd baza na ndako ya etage, ya ba apartemant na se ezali lokola bamagasin mpasi basombaka biloko na bato bazotambola na nzela.

Molangi ezali likolo ya mesa ezali na sabuni ya mai na kati ya kosukola basani ezali na langi ya mosaka.

bana mibale balati pembe mwasina mobali balati bilamba ya pembe batelemi pene ya mama na bango mama na bango asimbi oya mobali na lipeka mama alati bilamba ya moindo asimbi sacoshe na liboko

piblisite ya kisi ya naturex kisi ya komela soki ozali na mpasi baoyo baza na mposa na yango bamona yango baya koluka yango basomba yango bamela bongo babika

Liboko esimbi molangi ya mafuta, mafuta basali na aloe, eza mafuta ya kopakola na nzoto.

Kisi ya komela bakomi nkombona yango mpo bato bayeba yango baoyo baza na mpasi na maladi bamela babika.

Bakiti ya kofandela na kati ya ndako oyo babengaka canape na mesa ezali na biloko likolo kiti ezali na ba coussin mine plasi monene ya kovanda kiti molayi ya kovandela

Motuka monene etelemi na nzela ya pembe, eza na bapine ya mwindo, eza na biloko likolo ya motuka yango.

Tablo ba desine bana basi mibale bafandi balati kitoko basali suki kitoko bafandi nsima na bango likolo moko na moko ezali nzete ya kulusu.

Elongi ya elenge mobali mundele balakisi elongi naye ndenge basali ye suki kitoko.

Kisi ya komela na lokasa na yango ya libanda batie kisi nkombo ya kisi yango bazolinga bato bayeba yango ebele po baya kosomba yango soki bazali na maladi bamela babika bazala na nzoto kolongona.

Bandako monene pe molai esika bandako mike mike na kati ya kosalela esika pe hotel de ville esalelaka hotel de ville ya mosanjo eza na clotile ya mabende na libanda moto azomonana kati.

Bato mibale balati tolo polele bazoyambana bakutanisi mitu baza ba kachere bawuti kosakana match ya katche soki basilisi bayambanaka po basilisa.

bilili ya bamama mibale bafandi moko azali na motu te na nzete yango azotuta mosusu afandi pene na ye asimbi lokasa na maboko

Awa nazomona bilanga ya masangu ebele kasi nazomona kaka nzete ya lisango balakisi kaka nzete ya lisango moko na lisango moko esi eteli.

Awa nazomona bato libanda na ndako moko ezomonana ndambo bato bazotambola mosusu ya mwana mwasi atelemi.

ndako ya langi ya pembe ezali na baporte ya mabende na bafenetre ya mabende na libanda ezali na nsima pembeni ya ndako ezali na matiti eboti na banzete

Mbilika ezali likolo ya sani monene oyo tobengaka na lopoto plateau mbilika yango okoki kotiela yango ti ou bien eloko mosusu ya mayi.

Biloko ya kolia ndenge na ndenge ezali likolo ya mesa, bazo teka yango ezali lokola makemba ya kotela, makemba ezali nano mobesu, ba papai, ba avocat, ba anana, songo, karoti, ba ndunda, biloko ndenge na ndenge.

nandako ya etage mibale likolo ndako ezomonana na kati te bakangi baporte na bafenetre na se pe bafenetre na baporte ekangami libanda ezali na place kitoko ya kopema ezali na matiti bakati kitoko na se ezali pe na baplace ya kosukola ya kosakana na mai oyo tobengaka pisine ezali place mo kitoko mingi

Ekipe ya bilenge ya spore ya fotball batelemi nsima ba mosusu bngunzami baza liboso moko asimbi bale ya monene

Kisi ya komela te ezali kisi ezali na ba mbuma ya molayi eza kolekisa na ludusu kuna na nsima bato bayebi yango bakoki kosomba yango mpo batia yango na nsima babika maladi bazali na yango.

Esika ya koteka ba biju ndenge na ndenge lokola ba montre mingi ba montre, basakoshi oyo basi basimbaka na loboko ba biju ndenge na ndenge.

Boite moko eza na mayonnaise na kati eza na langi ya bozinga na na langi ya mosaka na motane moke.

moto azomonana ndambo kote ya se alati elamba ya likolo ya pembe na kati na shemise eza libanda ya pembe eza na langi ya moindo na kote ya se ya maboko alati pantalo ya langi ya motane asimbisa coshe na liboko

babuku ya kotanga oyo ezomona na malamu ezali na elili ya mwana mobali esika mosusu eza na makomi

motuka ya moke ememaka biloko na sima ezali na bapine misato moko na liboso mibale na sima batie bilili na sima ezosala publicité na yango

Mwana-mobali avandi pene ya nzela alati shemise ya lilala, aza na suki mwa ebele mwa molai epai na epai ya nzela ezali na bandako.

ndako ya kofanda na kati kasi balakisi biso kote moko kaka ya ndako balakisi biso fenetre moko na libanda place ya kofanda na veranda place mosusu tozomona te tomoni na kati te tomoni pe na lopango te eza kaka kote moko balakisi biso kote moko moke

Bato ya mibali bazosala sport balati bilamba ya sport baza na molakisi na bango azali liboso na bango na bango bazolanda biloko azolakisa bango ya kosala.

Ekeko, elati elamba ya koteka ya molai pe monene, ekiti na se. Elamba basi ya ba weste africain ba lingaka kolata mingi ; oyo to bengaka bubu. Ba latisi ekeko mpo, bato batala yango ; ba oyo ba lingi ba somba yango.

mbilika ya kolambela kafe to ti oyo babengaka cafeere batiaka yango na prise etokisi mai ya kolamba ti to kafe

Awa nazomona bikeko ezolakisa bizaleli ya bamboka na bamboka ekolo na ekolo Eza ba dessin ndenge na ndenge.

Suki ya kokanga ya maboko elali nsima pe esopani milayi nsima elongi ya mwana-mwasi babongisi yango malamu mpenza batie makiyage alati biloko ya matoyi kitoko.

Biloko ya kolia ndenge na ndenge bazoteka ezali lokola songo, mbala, matungulu na biloko mosusu.

mbisi etiki mai epumbwe na nzete elandi bambuma ya kolia

bana ebele ya kelasi bafandi libanda basi na mibali bamosusu bazolanda liboso na bango bamosusu bazolanda te mibali balati bilamba ndenge moko na basi balati bilamba ndenge moko ya kelasi

elamba ya kolata ya mwana-mwasi batie fleure ya elamba na panzi na libubumba tie kitambale ezali na madusu na se batie posi

nyama ya moke abendaka makolo na se epumbwaka te evandaka na bakasa ya banzete zalaka na banzete ya minene to ya mipie evandaka na bakasa

Ndako ya monene esika basalelaka misala ndenge na ndenge na bureau ebele na libanda bamituka ebele ya mike eparque.

Basi mibale bazali na suki ya meshe bakangi bango suki ya meshe balati elamba ya liputa bazali bato moindo.

bamituka mibale ya monene penza te oyo ememaka bato bakei epai na epai etelemi na nzela sima na yango ezali na motuka pe ya monene ememaka bato bakei epai na epai yango pe etelemi sima nyonso ezali mituka misato

Soda azotambola na nzela azali na telefone azolobela nango alati bilamba ya basoda pembeni ya nzela ezali na ba ndako ya moke mibale na ba nzete nsima.

makolo mibale ya sapato ya basi ezali sapatu ya kokanga ya kokotisa likolo oyo tobengaka na lopoto ferme ezali na langi ya mbwi batie yango na se na nsima

Ndako ya etage bazosilisa kotonga yango ezali na ba nzete pembeni.

Likolo ya sapatu moko ya basi ezali na mwa talon ezali likolo moke ezali ya polele ezali ya kokangama te elingi koloba likolo ezomonana mpo ezali na basinga na sima na moko liboso.

Makolo mibale ya sapato ya mibale ezali moyindo ezali na ba singa ya ko fungola soki moto alingi atia likolo na kati pe ko kanga ba singa soki alingi esimba likolo malamu.

Sapatu mibale ya basi ya ko lata, ezali na mwa talon, ezali na langi ya mosaka, na kati ezali na langi ya pembe .

Mibale baza likolo ya makasa mibale, moko azali na langi ya rosa mosusu azali na langi ya mbwe.

Biloko ya kolia ezali na ba sani likolo ya mesa ezali bisate ya kwanga sosi nyama batie matungulu na makemba ya kokalinga.

bato mibale batelemi mwasi na mobali bazotala liboso na bango bazoseka mwasi alati elamba likolo na ya se ya basi mobali alati bilamba ya mibali

awa tozomona lipapu ya ndeke to ya soso eza na kati ya zambe lakanis eza moindo

Ndako ya bato ya kofandela kasi ezo monana na kati te moto pe azali te na libanda baloni bafulele.

Milangi mine ya mafuta ya kopakola na nzoto. Batie kombo na ngo, balingi bato bayeba yango malamu, po bayaka koluka yango, kosomba yango bapakola bango pe bazala na nzoto kitoko, sembe sembe.

mafuta ya kopa lokola na nzoto bakomi mwana na mama bebe pe mama balatie bilili ya mwasi na mwana na ye

lopango monene ezali na mituka etelemi na kati na banzete ebele kasi balakisi bandako eza na kati te balakisi kaka po esika ya kokotela na kobima ekangami portai yango

ndako ya kitoko ya etage ete ezali na bafenetre na porte porte yango ezali polele kasi na ndako ezomonana te ezomona kaka na veranda plasi bavato bakoki kovanda libanda

Ndako ya monene pe molayi esika bayambaka bato balingi kopema kolala kolia to komela ezali na kati ya lopango ezali na clotile ya mabende tobengaka ndako yango hotel na kipoto.

na kati ya ndako monene ezali na bafenetre mibale efungwa miki moto azali na kati ya ndako te pe eloko ata moko te ezali

Biloko balataka na matoyi mibale mpo motu oyoka muziki to mpe radio ba bengaka ngo na lopoto casque bazoteka yango bazo lakisa yango bato.

Mwana ya mwasi atelemi alati elamba ya pembe alati pe eloko na kingo akangi suki asimbi suki na ye na loboko moko azosala piblisite ya eloko ezali nsima na ye bakomi biloko

Awa nazomona baloni pilipili ezobota na jardin.

awa nazomona liboko ya moto esimbi kisi ya kosukola mino batie elongi ya mwasi na boloso na kisi ya kosukola mino azolinga kosukola mino bazolakisa kisi ya kosukola mino po bato bayeba yango baya kosomba yango

Bendele ezali na langi mineyi, langi ya bozinga na minzoto, likolo na yango ezali na langi ya mosaka, banzela ya langi ya motani na pembe.

Oyo eloko basi to mibali balataka na liboko ezali kolakisa ndenge ntango ezali koleka oyo tobengaka na lopoto montre.

kamion ya monene ezoleka na nzela ememi biloko na nsima na mosika na yango bamituka mike y ezotambola pe nsima na yango.

Awa nazomona hélicoptère ya moyindo ezo tambola likolo ebimisi ba pneu libanda.

Ekipe ya bilenge mibali babetaka bale basilisi kosana bazo kamata bango bilili bango nyonso balati bilamba ya motane kaka moko nde alati elamba ya langi mosusu ya langi ya bozinga mibale bavandi ba misusu batelemi moko a nguzami.

Bilili babongisi basali na maboko na balangi ndenge na ndenge balakisi elili ya ndako ya matiti na mwasi amemi nzungu ya mabele na mutu alati kitambala etie biloko na kingo alati biloko ya matoyi na ba kalebasi ezali pene ya ndako ba zungu ya minene ya mabele.

Awa nazomona ndako ya etage ndako monene eza na etage, mibale libanda eza mwa malamu mpenza te eza na mabanga mabrike ezali pembeni ya ndako.

Awa nazomona bakasa ya nzete ya langi ya pondu na cheni moko aza na lokasa azomata lokasa.

awa nazomona bato batongaka bandako bazolakisa biso ndako batongaki ya etage kitoko mpenza eza na ba etage ebele

Place basalaka ba kiti bazolakisa kiti ya kofandela na salon na mesa nango kiti moko ya molayi efandaka bato misato na kiti mibale efandaka moto moko moko na ba coussin nango.

ekeko balatisi biloko bazoteka ya kolata na kingo ya basi ezali na balangi ndenge na ndenge kasi langi mingi ezali ya bozinga ya mosaka na moindo moke bazoteka yango mpo bato oyo balingi yango baya kosomba yango mingi basi

ndako kitoko monene pe molai ezali na kati ya lopango ezali na banzete ya mbila ya moke ebandi kobota na banzete mosusu ezali kitoko na miso kotala libanda ya ndako ya lopango ezali mutukaetelemi ezali na clotile ya mabende

Mibale ya sapato ya basi eza na ba singa liboso, na nsima ekangami ezali na mwa talon ya molayi.

Ndako ya kofanda balakisi libanda esika ya kofanda pe kopema to kosolola ezali na langi ya mosaka na langi ya pembe balakisi na kati te

Awa nazomona kisi balakisi biso kisi oyo ebikisaka malaria na mikolo misato, pamba bazosala piblisite na yango bato bayeba yango baya kosomba yango po soki baza na maladi ya malaria ebikisa bango babika,

Esika matiti ebele eboti esika yango ezali salite na pene nango ezali na cloture monene ya pembe mwa mosika moke ba ndako ezomonana na mosika.

Ndako, esika Mairie esalelaka. Ezali naba biro ebele na kati, esika bato basalelaka na kati ya biro.

Awa namoni bazo sala publicité ya kisi ya komela ya nkombo ya biprofène, ba pesi galama nango balakisi quantité eza na kati.

Awa nazomona armoire eza na vitrine eza na ba bijou ya basi ndenge na ndenge.

Bato mwa ebele bazali na kati ya ndako ba mosusu bavandi ba mosusu batelemi ba kiti mosusu ezali na bato te bato yango eyebani eloko bazosala te bavandi kaka ba mosusu mpe batelemi kaka.

Biloko ya kolia na sani ya pembe.

Awa nazomona nioka munene na kati ya zamba, ezomona pe moi ezolinga kolimwa na pokwa nioka monene na zamba na matiti ya zamba na banzete.

Mapapa mibale ezali na se ezali na langi ya pembe na basinga ya langi ya bozinga

Bato ebele bavandi na ndako monene bazolanda mateya ya bato bavandi liboso na bango

ndako ya bato kofandela ndako yango ezali na porte ekangami ezali na bato te libanda ezomonana plasi bato bafandaka bazosolola oyo tobengaka na lopoto viranda batolo pe na likolo ezomonana

bendele ezali na langi misato likolo langi ya motane katikati langi ya pembe na se langi ya bozinga

Awa nazomona milangi ya malasi oyo ba pakolaka po epesa solo kitoko na nzoto bazolakisa batu biloko ndenge bazoteka yango batu bakomona yango baya kosomba yango.

Awa nazomona bwate ya kisi ya komela bapesi nkombo na yango bazolakisa pe ndenge ya komela yango eza na langi ya pembe na mosaka.

Ndako ya pembe ezali na ba porte mibale ya langi ya chokola ba porte yango ezali monene liboso ya ba porte ezali na ba plante ya mbila nzete ya mbila mike ebandi kobota ebandi kokola.

Esika babwaka salite ndenge na ndenge ezobimisa solo ya mabe po mama moko etelemi alati eloko ekangi monoko na zolo po ayoka solo mabe te mutuka moko etelemi wana

Mesa ya mwa monene ya chokola na ba kiti mineyi epai na epai eza bakiti mibale mibale bakiti ya chocolat.

po oyo bato balekaka bazo kende egambo mosusu oyo e ramplasaka nzela mpo mayi ezali na se ezo tchola.

bana ya kelasi bavandi na ndako monene baza ebele mpenza bavandi ndako monene oyo tobengaka sale bazotala liboso na bango

moto atelemi na mwa zamba moke alati elamba ya maboko milai likolo azali na libandi azoseka atie maboko nyonso mwa likolo

awa nazomona mabende ebele ya mike ya milai ya kosala misala ndenge na ndenge ya bamashine

makolo mibale ya sapato ezali na se ezali sapato ya mibali ezali kokotisa likolo okangi likolo soki olingi kofungola ofungoli likolo obimisi likolo

ebale ezali na matiti eboti na kati na salite ebele ezali na kati na mwa zamba moke

Makemba ya kotela ba kalingi bakati mike mike batie yango na sani.

Makemba ya kotokisa mibale na soso na eleko mosusu ezomonana malamu te batie sosi na pilipili eza na sani.

bato ebele bazali bisika moko bamosusu batelemi bamosusu bangumbami bazotala liboso na bango bamosusu bazoseka

Fumbwa ya mobesu ezali na mesa bazoteka yango pembeni mesa mosusu ezali na biloko ya koteka ndenge na ndenge kasi bamesa yango ezali ya kala esi ebebi batie bamanzanza ya kala place yango ezali place babola basombaka biloko na babola bazotekisa ezali na sali te ezali na bopeto te place yango

bandako ya kosalela misala ndenge na ndenge to ya koteka na pembeni na yango ezali na nzete ezali na bakasa na yango

Mobali azomonana si akoli afandi alati bubu alati pe mayaka na kingo mayaka mibale moko ya chokola na moko ya pembe.

ndako ya etage monene balakisi na kati ya ndako moto azali te ezali kaka bameble moto ata moko azali te

Ba prizonier ebele bafandi na kapita na bango ya soda atelemi liboso na bango kuna pembeni ba soda mosusu ebele bazali na nsima na bango nyonso mwa zamba muke ezali.

Buku ya kotanga ya bana mpona kosepelisa bana, ezali buku esalami mpona mayele ya bana eza na bilili ndenge na ndenge mpona bana ko sepelisa bana.

Mobali atelemi nsima ya porte azali na libandi alati elamba ya kati ya likolo ya pembe na oyo eza likolo na libanda ya moyindo eza na maboko milayi.

Awa nazomona bazolakisa biso bacadena ebele na bafungola yango bacadena eza biloko oyo ekangaka bamabende oyo ekangaka porte po moto afungola te ekangaka pe bavalise.

Mama alati elamba molayi ezali na maboko te na sapato ya moyindo atelemi pene ya motuka na ye azofungola yango.

Bilenge mibale ya ba sportif ba telemi atie mbango nyonso batie maboko likolo balati bilamba na bango ya ba sportif ezali na langi ya mosaka, na langi ya pondu, balati sapato na bango ya kosakana.

Loboko ya mwasi esimbi su, balambi nano te eza nano mobeso.

Esika ya koteka mafuta ndenge na ndenge ya kopakola. Ezali na kiti, ezali na moto te ; moto azali wana te. Bazo lakisa ba oyo bamoni yango, baya kosomba soki balingi.

buku ya kotanga na lokasa nayango ya libanda bati elili ya nyama ya zamba oyo tobengaka na lopoto jaguar

Ekeko ya mobali moko ayebanaki makasi mingi abandaki kokoma ma buku oyo babengaka na lopoto écrivain balakisi ekeko yango ezali kaka kote ya likolo panzi na elongi alati maneti.

Makolo mibale ya sapatu ya basi sapatu yango ezali na basinga eza kaka kokotisa likolo sapatu yango ezali na se ezali molai te

Piblisite ya logo ya segelek bazolakisa mpo bato bamona yango bayeba yango baya kotala eloko basalaka.

Oyo nazomona liboso na ngai ezali logo po balakisa bato lokolo ya sorte ya piblicite balakisa baoyo bakomona yango bayeba bango biloko basalaka mbongo baya kotala bango.

esika batie mafuta ya kopakola ndenge na ndenge mafuta bana basi bapakolaka na nzoto po nzoto ezala kitoko pe sembesembe

Mobali na mwasi na ye bas simbani emonani ke ba lingani mwasi alati liputa na libaya mobali alati chemise ya mpembe.

Kisi ya komela po bato bazali na mpasi esalisa bango bazosala piblisite na yango

elili basali na maboko ya mama amemi mwana na ye asimbi pe parappluis mpo mai ya mbula esimba mwana te

tata afandi pene ya mwana na ye mwana asimbi kitale na maboko azobeta yango tata azotala mwana azoseka tata yango alati pe maneti

Eloko ya kolata na liboko mpona mibali ezali moyindo na mabende ya langi ya mbwe.

Awa pe nazomona kisi balakisi biso kisi bapesi nkombo nango na ndenge ya komela yango oyo bazosala publicité oyo aza na mposana nango aya kosomba yango.

Awa bazolakisa liboko esimbi molangi ya mafuta eza na langi ya pondu.

Biloko ya kolia ezali na sani ezali pomme de terre ya kolamba balambi yango pomme de terre na nyama misuni ya nyama batie seleri ezali pe na sosi muke.

Mama azopesa bizu na litama mwana na ye ya mobali bango nyonso basimbi ba telefone na maboko mama aza na eleko pe ya pema na liboko ya langi ya bozinga.

Mbinzo moko azali esika mabele ezali na langi ya longondo.

Awa nazomona bwate ya kisi ya komela balakisi nkombo nango na ndenge ya komela yango carton nango eza na langi ya motani.